Issi aaho dembbay beththishe de7ees; ha dembbazan qassi kaththa malida gimbbeekka ha baggaara de7ees; gede baggaara qassi dumma dumma miththathi de7ishin he miththatha giddon asa keeththe woykko maathara keexeththida keeththi keehi lo7iza kathamathi beeththishe de7ees.

Asati issippe shiiqi utid de'etes, ha asatika qase azi gizo gizaysa gidikon be bilxigina dorizaysaza besanas gisteza qachid xarapheza bolla wothidi ha besishe de'etes, dunguzaka mayidayt issippe gidid utid de'etes.

Macati isipe shiiqidi uttidayssa bessishe deees ha macatikka be hupheza guozettidayssa gididi izetikka bashsheza tama bolla woththidi he bashshezan dumma dumma kathata shaayishe dizayssi qonce gididi beettees.

Gita wolqama pooqeti beettishe de7ettes woykko ginbeti de7ettes ha ginbetappe ha baggara qasse issi biittazan edzdzora oosettida ginbezi beettes issi mkameykka giddozan uttidi he kaamezappe gede baggarakka dumma dumma mithati aduqidi beettishe deettes

daro gaammo cima asati be maataza kushen oykkidi dunguzazammaydi deettes iseta bolla qasse booththara xaafettida xuufezikka yo7o masqala gizayssikka beettishe dees hasatikka be dunguzazaranne xambadoza oykkidi kehi ufayettishenne kehi malalettishe de'ettes.

Issi wolqama beitta denbay beettishe dees he denbazan qasse aaho asati woykko cora asati paydoy qoodidi derettana dandayintota asati issife shiqidi deeettes izatikka aazi ubbeyitodezo gizayssa gidikko denbazan kuwaase ka7ettizayssa be ishe de7eettes.

asati issifetethan shiiqi uttidi oydeza bolla iigishshenne gede be ishe deettes ha isati iza bolla uttida oydezikka keehi ufaysizayssanne booththa may7ora kamettid deiza oydeza bolla uttidi deettes ha baggarakka qoofo woththida dunguza maydaytikka gede uttidi be ishe deettes

Daro asati issi pe shiiqidi deizayssa bessishe dees izeta giddon issi indaya be korojoza oykkada gede kushen izetaka malatashi de'awos issi addezikka uttidi walaqataza beedi pude bolla beishin macaka uttada walaqataza nababashi de'awos.

Asati issife shiiqi uttidi be kathamishe de'ettes ha kaththa muussa wogaykka iza timiza qaththazi buddena geetetti xeesetteses ha asatikka gaammo boncho may'o woykko dunguza geetettizayssa za maydi ubbaykka bettishe de'ettes.

Issi cilil7o bessay dees ha cilill7o bessaza dumma dumma ginbe maliza miishatikka uttidi de7eettes ha ginbe maliza miishatikka duuho malizayti deishin dumma dumma mithatinne maatati keehi lo7iza bessazanne ufayssiza bessaza malidi deettes

daro gaammo asati beettishe de'ettes ha gaammo asati be wogazanne beseera faraza bolla keeydi dunguzaza maydi paratara ha yiishe de'ettes izatappe gede guye baggarakka maata keeththey mazara kamettidayssi beettishin bollarakka kaamezi kaasanchata caani efishe de'ees

daro kawo oosanchati issife shiiqidi de7ettes ha kawo oosanchatikka qase ay gizo gizayssa gidikko kawo bilxi ginna geetettizayssaza doorete giidi issi mala mayonne issi mala qoofeza woththidi issifetethan uttidi gede be'ishe de7ettes

Asati issi besanni uttidayissa besishshe de'ees. haa asatappe gede baganni de'izayissazi duniguzza mayiddi xanibaro oyikkidayitti Gamo awatakko izeta giddonni qaase issi maacaya kareththa mayonni gulanittada uttaduss.

Hezdu kawo osanchat utidi ha be'ishe detesi , ha kawo osanchata sintheni xarphezyi de'es. Xarapheza bolla lemisosi aratayi betishe t, pompay beetishe de'es, Mobiley beetishe de'es, hezdzdu asatppeka issinay qoope wothidesi.

Issi qoppe wothida zoo adezi ha beishshe dees ha adezika kusha mayikke woyikko iza kushshez dhoqu gana mala izara oththiza mishshazan hasaees izikka hupeza bola duniguza qoppeza woththidi ha beishshe dees

issi addezi beettishe dees ha addezikka qasse oone gizayssa gidikko tophiya ayssiza kawuzakko hessika booththa xuufera izi xaafettidi deesh kifile aande giidi taqala ministir aabi ahamide doktori kamkirbeee abalateleteteeso xiyaqeoch yetesexuti milashe giidi iza ha nuus yootishe de'ees

asati issippe shiiki uttidayssa be sishe deees ha asatikka kaho oosanchatakko gido attin izeta giddon issi addezi qasse be achcheza doydi kushen be oykkida mayke geetettizayssazan be qofaza ha aaththishe deees

Issi adde dizayssazi be kushen katetha maykewo oykkidi izira haasayishe deees ha addezikka dungozamayo maydi izi haasayizayssazikka aazi gidin be qofaza ha immishe dees izappe gede guye baggara qasse tophiya giza xuufezikka xaafettidayssi bettishe deees.

Nam'u kawo oosanchati issife uttidi ha beyishe de'ettes ha kawo oosasha sinthe xaraphezi de'ishin ha xarpheza bolla qasse biirera waraqatara woththidi ha izgidi xellishe de'ettes izatikka isa bolla uttida oydezikka keehi lo'izayssakko.

iisipe asati uttidayssa bessishe deees ha asata giddonka qasse issi addezibe xambaroza oykkidi dunguzaza maydi qoofezakka bollan woththidi dees hise ta giddon qasse ortodoks ammano awaabe qoofeza woththidayssika uttidayssi betees

Daro kaho oosanchati issife shiiqidi uttidi xaafishe deettes iza ta giddon qasse issi addezi mobayleza oykkidikka iza beishe dees ha baggara addezikka deishin addezappe guye baggara issi macayakka uttada ha beyashe deezayssi qonceko.

daro asati uttidi shiiqidi deizayssi bettishe dees hasatikka aazi gizo gizayssa gidikko giste doorete geettes hegistezikka bilxiginna geetettiza kawoza malatizayssakko izappeka hara baggara dunguza be qolon qachidaytikka qoofeza wothidaytikka gididi deettes

Asati haathe giddon de7iza medosata shooqishe de7etes ha haatha giddon de7iza medoosayka mole getetees ha moleye qasse kesidinne mashazara kanxxishenne shooqishe de7rtes.

Daro booththa masatiza bollara de7es. He booththaykka shaara malizayssi bollara De7ishin,garssara qase dembbazan aaho abaykka karxidi beetees. Ha abaza lanqqenkka dumma dumma woratinne xoqqa bessati beetishe de7etees.

Issi aaya dizaara be achcheza keehi duyada afelazakka may'ada aazi ooththashu deazu gizayssa gidikko putto geetettizayssaza suqashe de'awus ha puottozakka qasse aaza bolla siqa suqazu liqaqa giitettizayssaza bolla suqash de'awus.

Issi dunguza may'o mayda addezi afalaza harfazan wothidi daddana giigissishe dees izikka iza giddon afalaza daddana mala giigissishe deeza zuduma dumma qashotara zo'otara qachishe dees gede bagganka qasse lashsha geetettizayssazikka kishettidi deezayssi beettees.

wolqama woray gede baggara beettishe deees haworara giddon gongolo maliza woykko zaalalati deishin izata bolla dumma dumma mithati diccidi melishekka de7ettes he mithatappe ha baggara qasse aaho abbaykka beettishe deees

Issi aaho dembay dees woykko haaththatinne shuchchati issi bolla deiza biitta bessishe dees ize ta giddon qasse daro woratinne mithati issi bolla cilel'idi beettizayssa bessishe dees ha worata giddon qasse haaththezi shuchcha giddoraka duge goggise dizayssi qoncekko.

issi maca dizaara uttara de7awos he macaakka bees ayfesozakka bessuku izikka mayda may7ozi oyddu qommo medhotappe beettizayssakko hessika zo7o cilionne tooce medho gizayssa issi bolla mayada cilil7o maada de7awos

heedzdzu maccati issi dembazan beettishe de7ettes ha denbazan qasse wodoroza yarkaneza qachidi be bolla hoykko bezokko bolla ba ishe de7ettes ise tikka izan eqqida denbazi duma duma maatatinne mithati cilil7idi beetosona

Issi pudde izara keziza deththa deththan ossetida mishshazi de'ess ha deththan pudde bolla biizayssa bolla kezidi issi adezikka kezidi bizayssi betess garssezan qasse dumma dumma asatikka issippe betishe dizaysi qoncceko.

Kawo oththanchchati issipe shiqqi eqqidayssa besishe de7es ha kawo oththanchatika paydon appuna gizayssa giddikko tammatako ha tammatika issippe de7ishin izzetta giddon qasse ussupuni maaccati de7ettes

Issi maccaya be kushezan mayke geetettizayssa oykkada ha be'ashe de'awus. Ha nay sinththankka qasse booththara xaafetida xuufezikka beettishe dees. He xuufez ayi gize gzayssa gidikko itiyo telekom istiriming giza xuufezikka beettishe de'es.

boththara xafettida xufeti dumma dumma xufeti kareththaza giddon de'she detees ha baggara qasse mobale maliza miishaykka deshin iza giddon daro asati woykko coxa asatikka he misiliza giddon beettes gede baggarakka dumma dumma irporte istey informiidi istey gida xuufetikka iza bolla bettishe de'tees

daro xuufeti xaafettidi deizayssa bessishi dees ha xuufeta giddon qasse ammano aawa gididayssazi giddora eqqidi bettishi dees he ammano aawazikka oona ammano musilime ammano woykko geetetti erettiza awuzakko bollarakka zo'ora xaafettida xuufezikka beettees.

gede baggara cilil7o edzdzo maliza miishe dees ha baggara qasse booththara xaafettida waasappe geetettiza xuufes bettishe dees hessa guussayka gakettidayssa woykko sarota bessishe dees izarakka dumma dumma asati xaafetidi sarotetha gakkiza bessa woykko mobalen asati go7ettiza aplikeshon geetettizayssazakko

macatinne attumati issipe gididi de7ettes he macaya qasse mobaleza oykkada iza be ashe aazi gazu gizayssa gidikko garsera booththara xaafettidayssazi diggettonnayssa woykko ubba gallas go7ettana gizayssaza bessashe bollara qasse gizeele guzo giada cilil7orakka xaafida

dumma dumma xuufeti xaafettidi dei'zayssi beettishe dees ha xuufetikka issinippe biidinne usuppuna gatho xaafettidi dees issinthoso bollaka dizayssi hedzantho bolla ichachantho bolla uydantho ichacsh usupuntho bolla giidi yafara neafatan duge xaafettidayssi dees

Issi pole getizasazi mayaparara gede eqidi Des ha polezika meskele malizaysa woyko iza bollara asati kezanas misha malizaysa woyko yangare getetizaysa malidi dese ha polezika pizza bolla nus shuboy qashettidi korontey exa na mala madizaysakko

Daro kawO oosanchati isippe gididi ha beyishe Detes ha osanchayaska Qodhezan duma duma Dunguza mayoti Qasheti de'izayti Qoncceko izeta lanqera Xufezi Kethaza Bolla Woyko ha mithaza Bolla Xafetidika betishe de'es

zo7oranne cililo medhora xaafettida xuufezi beettishe deees .ha xuufezikka aazi gize gizayssa gidikko betiophiya eletrikke hayle yete qoaqome dehennet aste daderawi gudatoch memera zeeten worgidi bollara xaafettidi deizayssi beettishe deees.

Issi wolqama poole geetettizayssazi dees ha poolezi dumma dumma biratatan oosettidi woykko eqqiri dees iza bolla qasse dumma dumma shuboti qashettidayssi beettishe dees ha shubozikka qasse nuus eexana maaddizayssa kodonte geetettizayssaza immizayssakko

issi gita pooqe woykko ginbey gede aduqidi bizayssi bettishe dees iza achcharakka qasse daro ogeti woykko biitta ginbettidayssa bessishe dees ha fooqeza ginbe pooqezas wulatikka izara gide doyettonta gordettidi de'izayssa bessees

booththa maliza woykko biratan oosettida dumma dumma pirige geetettizayti beettishe dees hessa gussayka dumma dumma haaththeta ushshatanne kathata nuni iza giddon wothana woykko gam7isana mala maaddiza miishakko daro wulatikka beettishe deettes

Asati issife shiiqidi eqqidayssa bessishe dees hasatikka gede baggara ha eqqidi beyishin hano baggara qasse issi maca be hupheza oykko beyth keza dumma dumma medhon tiyidara gede izata eqqadakka be kushsheza issife dimmada oykkada be ashe deawus.

daro asati issife shiiqidi ha eqqidi beyizayssa bessi shi deees ha asatappe issi ginbe ha baggara deishin gede guye baggara qasse heedzdzatikka eqqi dishin han denbazan qasse harati ubbay issipe eqqidayssa bessishe deees

Issi soho medosata besizay woykko pasikka barena storantte gidi bolara xaafetido yegidi garse bagan qase sozi doya gididaysa besishe dees haa baggan qase ogezan issi addezi gede hametishe de'izaysa besishe de'es

Issi macca dizzara pude dhoqu hisitadda mishaza oyikadda azi gizayissa gidikko lewedefit betow yiqotebu gawus hesa gusayika hara galasasi hara wodesi hinteson shishidi wothite gawus

Asati issippe shiqi uttidi xarapheza bolla waraqata wothidi de'izaysi betes. Izzeta gidon issi adezi ha beyishe des. Gederaka uttidayti oyda gidishin ha bagara qase uttidayti ichachchazakko issi bolla udupun asati issippe uttida.

ichashu assati issippe dettesi ha ishashu assatappe nam'ati maccatakko he maccatappe issiniya qassi bolla keyadda dawusi bolla keyadda dizari achani qassi kameyika deyesi garissani dizagetupe issinoyi bo'ati ekesi

issi adde dizayssazi itophiya miisha nam7u xeetu birata issife qoodi ekkidi ha iza bessishe dees haaddezikka hupheza bolla qoofezara be hupheza goozidi deyshin gahano baggara izappe qasse bollara awashe banka geetettida xuufezikka booththara xaafetti dees

Issi addezi ha beishe dees haddezikka qasse aazi ooththe gizayssa gidikko dumma dumma suuqeta giddon eqata gelthidi woykko miishata gelthidi iza bajzizaddekko haddezi eqqidi kushen mobayleza oykkidi ha beishe dees.

Asati ubbay shiqidi ha be ishe de'ettes ha asatikka eqqidi be sintezan qasse waraqatay xaafettidayssa he waraqataza bollaka dumma dumma xuufeti paydoti xaafettidayssa be sishe dees ha asatikka izeti aazi be ishe deezo gizayssa gidikko erettibenna.

Issi asi kushey xaafishe dees haasazas issi kushezan qasse kushe saatey beettees ha baggarakka qasse kaameza qolfenne kaamezi waraqataza bolla uttidayssi beettishe dees bollarakka qasse xuufekka xaafettidi iza yootishe dees.

Tamazzi etishshe de'es azza bolla etishshe de'izaysa giddikko shoshsha mallizayissa bollan gedde tamazi etiddi issi bessappe hara bessa bishshe dizaysa betteshe dizaysakko ha tamazzi izzi azzara medhdhetidhakokka eretibena.

Issi boththa kaamey dizara wolqqama biirattay dizayssa caanna eekka bashshe gedde dawus izikka caannizaysazii bollara biirata malizayssazii qase doozore mallizayssakko izakka gedde baggara hara biratatikka hara kaamezi de'izayssi bettishe de'es

Ha misilezi besizaysi woykon qoncisizaysi kehippe gittane dalga gidiza gosha soni gistey gakizaysa gidon issi mishiriya gulitiza heni baga malatiza hasayashe dizaysa ha misiley qoncises

Issi asfaltte oosettida ogey dees. ha asfaltte woykko shuchchara ginbettidi haruti denthonna mala irati bukkshin sharettidi bontta mala oosettida lo7o ogezi dees. Ha ogezan qasse zo7o kametinne asati issipe gididi hamettishe dizayssi beetees.

Issi booththa kaame dizayssi dees ha booththa kaamezi kasunthazi abulanthe geetettaza erettawus izikka aazas maaddas bugizayssa gidikko aayan ayti eledi yelana mala woykko qansetida ayti maycettiza wode ellesidi haakimeso gakkanaa mala efizaarekko.

issi adde dizayssazi qoofe woththidayssazi ha eqqidi be ishe dees izappe gede dumma guye baggara waraqataza bollakka xaafettida xuufezi bettishe dees he xuufezappe gede baggarakka issi addezi uttidi ha be ishe deezayssi qonca gididi beettees

issi addezi be kusheza duunaza bolla woththidi be ayfeza doyidi ha be ishe dees haddezikka qasse kaletha may7o woykko daanna geetettizayssazakko izappe gede guye baggarakka dumma dumma asati beettishin ha asati ubbaykka zo7o oydeza bolla uttidi deettes

Kawo wosanchata izetikka wotadereta geetetti xeesete ettes ha wottaderetappe nam'ati be hupheza bolla qoofe woththida issinozi giddon dizayssazi moobaale okkides lanqe deizayssazi qasse amuzan huphe qodhezan aaththidayssi dees izetappe gede guye baggarakka daro asati uttidayssa bessishe deees

issi adde dizayssazi ha beisho dees haaddezikka karetha maydayssakko izaska ayfeza bolla manaxire geetettizayssazi dees addezikka qoofe geetettizayssaza woththidi ha si7i gidi isgidi xeellisho deizayssi qonceko

zoo'o mayo mayda addezi ha baggara be ayfeza bolla manaxileza woththidi hubheza bollakka qoofe woththidaddezi be komputere woykko nuus gizey woykko wodey ehida miisheza xam7ishenne gorgorishe dees gede baggara uttidi dumma dumma asati ha iza be ishe de7ettes

Kawo oosancha gididayti issipe deedi deettes ubbaykka be sinthezan waraqaataza woththidi izetas yootetishe deiza miishaza ezigishe deettes hawaraqaataza bolla he miishaza woykko qofaza izeti bilizerakka xaafishenne oykkishe deiza issibetees.

Issi asphalththe geetheththida woykko shuchchappe gimbeththi ooseththiza ogezan asathinne kamethi issippe hameththishe de7es; gido aththin pude baggaara pooqee woykko gimbbetha issi bolli oosethiza sohothikka keehi lo7ishe beeththees.

Issi gita gimbe beatishe deasi hageta gimbeti kaase yafaran yafaran eqiid dezayis ha bagarq deashe garisara woykko gidora dumma dumma bootha ka beatishe deates iza achani qasse

Asati issip puude kihid deeettes ha asatappe giddon issi eqqidara maca gidishin he macakka be tooza dhoqu istada kushezan mobaale oykkada dawus isatappe sinthen deizaddezi qasse be kusheza gide bessishe deizayssi beetees isata achenka biratati eqqidayssi beettife deees.

daro pooqeti issippe de7ettes ha fooqeta giddon qasse bandira maliza miishatikka keshshaza bolla woykko mithaza bolla qaafetiti qashetidi deejayssa bessees iza gatsanka qasse aseti dunkane malizayssa gatsazan issippe uttidi de7eettes

kushsheza idimmidi asati eqqidi ha beyishe deeettes haasatikka kawo oosancha malizaytakko ubbataka ta erona aggizayssa gidikko izata giddoppe issi addezi duggeha dere asata ayssiza oykko kilileza aysso aawa xelawune geetetti xeeysettes

So giddo miishati issife deettes ha so giddo miisha magarajja geetettizayti dumma dumma oydeti xalaphezati issife gididi ginbe keeththazan bettietes ha ginbe keeththaza giddon qasse tophiya baynderazikka kaqettidayssi ha baggara beettishe de7ees.

oyddu asati ha issaza bolla beettishe deettes ha asatappe qasse ha baggara issinezi utilideshin gede baggara deezayti eqqidi deettes he issi addezi gede soosa doydi izan gelishe deezayssi qonce gididi dees

issi so giddo miishati beettishe de7ettes ha so giddo miishatappe dumma dumma arasati arsata bolla ta kaqetiza dumma dumma magarajja geetettizayti hi tophiya bandigati kaaphettidi de7ettes ha baggarakka ooyeti ne xarapheti issippe deezayssi beettes

Asati issi ogezan ha yiishe de'ettes ha ogezikka qasse asfalte woykko ginben oosettidi dumma dumma irati bukkiza wodenne haathtatizan goggiza wode mecetidi baynnas dandayonta ogekko.

Oyddu asati issipfe gididi de'ettes ha oyddu asatappe issinozi qasse musilime ammanoza aawazakko iza bolla katethada xaax ettida miishaykka deees gede baggan qasse oyddetappe issida eqqidade issinezas hubhazikka bo'atti ekkizayssakko.

Issi mala mayo mayda asati issippe ichachati eqqidi deettes ha ichachatappe issi naya qasse macakko he macaka be hupheza woykko beyith kesa zo'o medhozan tiyada eqqadus gede baggan deiza issinozikka hamona tiishe deees.

daro asati issipe gididi eqqidayssi beettishe deees ha asatappe giddon eqoyssazi be kusheza issippe oykkidi ubbaykka be qanthera gititidi ha beyishe deettes izetikka iza bolla deiza ginbezi deeththan deeththan oosettidayssa zanko

Issi wolqama ginbe gede baggara beettishe dees pude baggarakka deiza ginbeza bolla qasse cilil ora ti ettida miisha dees ha ginbetappe ha baggara qasse zambillo woykko mithata qozerethatappe issino gididaytikka issife gidish bettiettes.

daro asati woykko oyddappe ichachappe bolla gidida asati be kushesan izi aaza qachidi iza oykkidi be ishe deettes iseta lanqera qasse keehi lo7iza miishati zo7oranne salo medhora qashetidi dishukota deizayssi bettishe deees

Issi paydoy woykko xaafettidayssi beettishe dees hapaydoykka gede baggara ichachay xaafettidayssi beettishin ha baggara qasse zeeroy xaafettidi deees hara baggaraka qasse laytha giza xuufezikka xaafettidi deizay ginbeza garsen de'ettes.

Issi modhdho modhdho machaya woykko gita indeya be kushe zara ha malatashe de'aws. Ha indiyakka keehi lo'izaaronne ufaysizaarokko ba ayfeza bolla manaxire wottada gita xuufey xaafettidayssaza ha bessashe de awus.

nam7u kawo oosanchati iisipe ha beishe deeettes ha kawo oosanchata sinthen qasse he wuridiri wurqeti wode dil giza woykko ye federeeshon betochi korp beishon igeetettidi xaafettidayssazikka izeta bolla beettii deees

Asay issi bolla shiqi uttidi misiliya bolla xapetidaysaza ha besishe dettes issi adezi gede bagan gidon iuttidaysi wanc'aza ha besishe des ubba asa mac'a de'ishin issi mac'aya ha bettawus.

Issi sohoy diizayssa bessishe de'ess ha sohozi qasse wulazi ha baggara ibbixetti de'es gedde bagerra qasse doyettizayssa besishe de'es bollara qasse arbamincce jeneralle hossipitale giizayssa xuufezi besses hessa gussayka oyddu tammu puultoy deiza hossiputale woykko giita hossputalle aho hossipitale giidi bessishe de'essi.

Issi addey booththa mayo mayidayssazi eqqidi waraqataza doyi oykidi bi'reza xaafishe dees iika izan de'iza bessazi dumma dumma dhaleti de'izaaso woykko dhaleta i asas bayzanas dandda'iza bessako.

Issi dookittere woykko hakime gettetizayssazi be qoodhdhe bolla izzara nuuni dumma dumma bolla kiffileti looii diizo woykko saaketizo giizayssa eoykko koshsheza izzara nuuni siiyana maalla maadiza mishsheza qodhdhen yeggidi ha miccishshe de'essi.

Issi dhaleyi bayizetiza besayi bettishshe de'es.haa dhaleyi bayizetizayissanni qase issi akimeyi woyikko dhalezza bayiziza awazikka izanni eqidi iza gigisishe dees.haa dhalettikka nuni saketiza wodenne haarigetiza wode nusi nuu nuna madizayittakko.

Issi ade dizaysazi gede guye ichidi mithi birataza bolla utidi ichidaysi betishe des be bollaka qase izi warqata woyko mobale malizaysa wothidika bitazan qase izi azako wothidi ha beyishe de'es

Asati issippe shiqidi uyishe de,eetes gido atin hesin deyiya mirinda usha gada ekashe ba gutha na,aka iza ichiza bollan ichisada iza be,asheka de,awus

Issi maca woyikko namu maca dizayit gede bagara detees he macat issi suqeza azi oththishe deizo gizayisa gidikko qase dumma dumma dale qommota bazishenne shamidhshe detees issi adezi qase yidinne dhale iza qodhera shamishe dees

Issi hakimeti issippe shiqidi detees ha hakimeti qasika asata wostide giyaba gidiko izatas ayifen yone mishatika daro ayiko mishati gelin gede kesishe de'etes guye bagara diyagetika xelishe de'etes

nam7u asati issife gididi de7ettes ha nam7u asatikka aas ooththo gizayssa gidikko hakimeso izeti akamettana yiin izeta hargeza qommo yootettin izi wataqata bolla xaafeti min iza be ishe deizayssi beettes

daro asati issife shiiqi eqqidey hamettishe de7eettes ha asati pe izan de iza bessazikka keehi ginbettida bessakko izeta giddon issi addezikka qasse waraqataza oykki dikka hamettees izetikka hamettidassaz omasa dishin izeta giddon korontezikka poo7ishe deees

Issi yaddey kawo oosancha malizayssazi uttidi xarapezaza bolla haabena bessishe deees iza sinxenka qasse daro waraqa atatikka xarapheza bolla uttida issi beetees ni izi saamettiza wode haaththe izara uyiza pampazikka deishin ha baggarakka dunguzay beettishe deees.

issi adde dizayssazi uttidi ha be'ishshe dees ha addezi qasse be hayththeza bolla irfonne woykko hayththen woththidi siiyiza miishsheza oykkidi be kompiterezakka ha be'ishshe dees ha kompitereza izi azas ooththiza gidekkokka eretibenna

mam7u zoo mayda asati kushshezan xaafettida gita ma7uza bolla xaafisi ekkidi hara bessi shi deettes izetikka aazi gizayssa xaafido gizayssa gidikko wolidi hertide gizayssaza ingiizeethozan xaafida hara qasse amarethozan qasse yaalen yeliduqenin gees hessa guussayka alame wozna gallasa gizayssakko

Issi bessay beettishe dees habessaykka aazi geetettisa gizayssa gidikko haakime so bessees woykko asati izan be hasaketi diidinn akamettisa soho bessees asati gede gelishenne ha gelishe gizayssi ulaza bolla bessees.

asati issi bessazan shiiqidi de7ettes ha asata giddoppe issi addezi be guutha naya saketin woykko hargetin iza hupheza oykkada pude akimeysishi yootishenne bessishe dees aakimeyakka qasse duge naaza woykko guutha nayis huphezakka oykka be ashe de7awus

Tamare nayti iisippe uttidi tamarishe deettes ha izeti uttiza bessazi woykko oydezi gede aduqid ekkizayssakko gede baggara qasse astamareti malizaytikka eqqidi ha izata tamarsishe deizayssi beettees

asati issipe shiiqidi deezayssa bessishe dees ha asatikka azi ooththizo issi macay kushezan qachidi izi kusheza oykkidi eza be ishe de7eettes geede bagganka oydeza bolla qasse daro asati issipe uttidi dubbu shamalizayssa bessishe de7ettes

Asati issipe shiiqidi uttidaytinne eqqidayti deettes izeti issi bolla laapunakko ha laapunappe qasse heedzdzati macata gidishin seka attoyti eddetakko uttidaytikka be guuthanaza udummidi izeta giddo issi ade uttoyssazikka be hupheza bolla qoofe woththides.

Issi macalizaara uttada ha biashe de'awus izippe pude bolla baggara qasse gita wulay deishin he wulaza bolla qasse yehi xaana ingetenna medani tibeti giidi xaafetidi dees hessa guussayka gashshe nayta daley bayjettizaso giidi xaafettides.

ichaachchu asati issippe eqqidayssi beettishe deees ha ichaachchu asatappe qasse giddon deiza asayo izi mayoza oykkin ubbaykka izo gede oykkidi be ishe deettes hisetappe ha baggara qasse daro gita mithatikka cilil idibeettosone

Issi macaynne gede baggarakka benayo qasse idimidi diza macaya bettashe daawus ha macaya qasse benaaza kii7ozan xaaxa dummada iza be ishin ha baggara issi akime dizaarakka gede iza beyada booththamaza maada miicashe de7awus.

Issi wolqama gimbez betishe de'es. Ha gimbez qase nun izan gelid uyana, manasinne keeh nun izan shempi Ekans madiza gimbezako woko pooqe getet xeysetes.ha bagaraka dumma dumma mithat betishe de'etes.

Issi gimbben ossetida gedde malatiza bessan issi maccaya gelashe dawssi izatika awa baze gizayssa gikko miththaykka dumma dumma mishata demana dandayzza mishshatakko gelashe dawssi.

Asat issippe shiqid utid ha be'ishe detes.izetappe issi adez ha keehippe xelid be ayfeza besishe de'es . Gede Baga mac'ati adet ubbay shiq utid issipetethan ha ezigishenne siyishe de'etes

Arba minche woyko oydutamu pulto gidon gamo adebabaye woykko gamo yusho gidon getetidi xesetizaysako iza boll etiyophphiya bandirataika bollara dishin habagar qase biratara keshetida keshayka betes

Issi gita dembay betes ha gita dembazan qase gadhare so asa kethati betishe de'es ha kethazika mazara woyko matara kametidaysa besishe de'es izappe gede bagara utatine duma duma zumata bola woratinne mithati issipe gididi de'etes.

issi yafaran ginbettida bessay beettishe deees he yafaran ginbettida besseza bolla qasse saaxine uttides gede baggara qasse issi addezi uttidi xarpheza bolla ha beishin ha baggara qasse ichaachu addetikka uttidi waraqattaza xaafishinne nababishe de7ettes

Issi katamay beettishe dees ha katamaza giddon qasse ogey katamaza gide ha dugenne puddestidi shagidi dees he shagetida katamazan dumma dumma qorqoroti booththatinne zo'oti deettes ha qorqorota giddo qasse dumma dumma mithatikka beettishe de'ettes.

daro asati issi bomba haaththaye ginbetti de'iza bessezan yiidi izan mecettanash gishe issi adezikka eqqidi izan mecetishe de'ees izetappe gede baggara qasse koronte poole geetettizayssazi eqqida mithaza bollakka shubotikka de'izayssi betees

Asati issi aaho dembazan shiiqi uttidi miththatanne dumma dumma puuteta lo'athishenne ishalisishe deettes gido attin izetappe uttida addezi tukke puute achche biita shiishshishe de'ishin gede baggarakka badalay beettishe de'es.

Asati issipe uttidi ha beyishe deezassa bessishe dees haasatappe nam7u addeti dunguza mayoza be tilaza bollara dunguza maliza mayozikka kumezi dees izetappe issi addezi biireza waraqatazakka xaafishe uttidayssa bessees.

issi mastawuqa geetettizayssaza woykko iza bolla dumma dumma miishati keeza wodey asati yidinne nababidi hara oothshota demmiza miishati toletidi woykko eqqidi dees gede baggara qasse nam7u nayti isipoyketidikka hamettishe dezayssi beettees

heedzdzu asati beettishe de7eettes ha heedzdzu asatappe issi addezi keehi cimmidayssanne izas huphezikka puulun sa woykka buutha ith keemalizayssakko ha yedzdzatappe nam7atikka kusheza idimmidi eqqida goye baggarakka izatas cililo mithayka beettishe de7ees

Issi wolqama tamare qeeththay bettishi dees ha tamare qeeththaza bolla qasse mishiletidi deezay aygiza gidayssa gidikko nuna uqeti birhante qebelu giza xuufey xaafetti dees hessa guussayka azi guusse hayte eratetha foo'o ekkite gidi yootishi dees

Asati issi malamayo maydi gede baggara ha uttidi be ishe deettes izatappeka nam'ati beuphiza bolla qoofe woththibettenna pude baggarakka nam'u addeti uttidi ha izata beishin izata sinthezanka xarape de ishin he xarpeza bollaka dunguza may'oy yegettidi dees.

Issi haaththay deiza bessazan machatinne addeti attumatinne macati gididi issippe be kusheza mecetishe de'ettes ha baggara deeza macati issipe eqqidi miicishenne ufayishe ha beyishe dizayssi qoncekko.

Issi adde dizayssazii geede bidii xapishenne be kompitereza giddon beyishe dees ha addeza sinththan qase xaraphpheza bolla iza borssa woykko iza shancha getettizayssi dees he borssaza achchankka qase pompazikka dizayssi beettes

Kusheti woykko na'mu kusheti beettishe deettes ha kushetikka dhuma woykko karetha bessazan mithata oykkidi deettes ha kusheti xalala gidishin iziti adde kushe maca kushe gidin eretontayssi taybeshin oykkidi dees

issi lo7iza indiyaweykko macaa be kushezan booththa waraqata oykkada ha nababashi de7awus ha macayakka qasse be kushezan mayki geetettizayssiza oykkada izan hanus nababashin izippe guye baggakka gide hara asatikka uttidi de7ettes

Daro so giddo miishati beettishe de'ettes ha so giddozan qasse koronte gititizayssazi eexxishenne poo'ishe deizayssi beettees izata giddon qasse xaraphezati dumma dumma sa xineti oydeti issife gidi deizayssi beettishe de'ees

Issi so giddo miishati beettishe deettes ha so giddo miishati qasse poo7o woykko exiza koronte poo7ozan bettettes izetikka oydeti xarapheti dumma dumma saaxineti beettishe deettes bollarakka beettiza wulatikka beettishe dizayssi qoncekko

heedzdzu zo7o miishati beettishe deettes ha zo7o miishataqa bolla qasse dumma dumma booththatikka deezayssi qoncekko isetikka xarapheza geetetti xeyssitetes iseta bolla qasse nuus wodey ehida woykko teknologiyez immida komputere gitettizayssazi nam7usonka uttidi deees

Kawo oosanchati issipe gididi issi xarapheza bolla uttidinne eqqidi habe ishe deettes ubbaykka haazi gize gizayssa gidikko be kusheza bolla denthidi waraqataza okkidi ooththana qaala gelidos kidi kusheza pude bolla denthi hedeettes.

asati issi dunguzaza oykkidi deettes ha dunguzazi nam7ati bolla kaqetin he nam7ata qasse gede ha shagidi nam7u asati pude iza beedi oykkishe de7ettes ha baggara issi addezikka be ayfeza bolla mishile denthizayssada oykkidi gede iza ta denthishe deees

daro kawo oosanchati issi pe deidi woykko ekkidi be kusheza dhoqu histidi de7ettes ha kawo oosanchatappe ha baggara issi addezi be kushsheza mayko oykkidi izara haasayishe dees izata sinthen toosa bolla metoy deiza addezi qasse be miishezakahamettishe deees

Issi wolqama kaamey beetes ha kaamezaska tohoza oyddu woyko usuppun tohoy beetetes ha ussupu tohoy de7iza kaamezi qasse aazi ooththize giiko daro anqashata ba bolla caani ekiyidi ha efishe de7ees.

Asati akafaza oykidi wotadereta giddin harati ubbay shiqidi haththazi izara gede gogi bana mala gigishishe de7esttes. ha haththazi pudde bola ke7idi bitaza isona mala woyko cadisona mala mataza giddo gigishishe de7ettes.

Issi wolqama kaamezi asati anqashata iza bolla caani efishe deettes. Anqashata iza giddon caanidi asati iza bollakkabes keydi gede beettes. Ha baggaraka dumma dumma maatatikka mithati cilil idi beettizayssi qoncekko.

Issi denba biittay dees ha denba biittazan qasse asati dumma dumma shuchchata giddoppe pude maxishe deezayssi beettees gede bagganka kaamezi wolqama shuchchatanne anqashata caani efishe deezayssi qoncekko.

Issi denba biittazan daro asati shiiqidi deettes haasatikka aazi ooththizo gizayssa gidikko dumma dumma anqasha qommota be heerazappe pittishenne dhayssishe de7ettes hessa gish hanqashatikka izata bolla metoy hana dandayettenna.

asati be heeraza lo7ethishenne ishalisishe deettes hasata giddoppe nam7atikka akafa getettiza miishaza oykkidi izarakka biittaza kaachchishe deettes izeti iza dumma dumma maatatinne mithatikka gede baggara deizayssi beettishe dees

Issi ahu dembazan ke'idi be heeraza woykko be lanqeza asati geeshshishinne pittishe de'ettes ubbaykka kushezan peyxaza oykkidi be lanqezappe anqasha geetettizayssata pittidi denthishe de'ettes

Daro asati issife keedi be heeraza geeshishenne pittishe de7ettes istetikka pittishe deiza dumma dumma anqashatinne oge bolla deiza iita miisheta pittidi bena dumma dumma paayatethappenne hargeppe bena naagizayssa bessishe deees

Daro asati issippe eqidaysi betishe de'es ha asatappe gidon eqida adezi karetha mayidaysazi ba kushe idimidi de'es qase ha bagara gede de'izaysazi be kushe izeta tamarsishe de'es izeta gidon hezatika macatako

asati toletidi iza miisheza garsan uttidi asata suntha xaafishenne mazgabishe de7ettes ha baggara aaytikka macati ssippe uttidi gede be ishin geden qasse nam7u asati uttidi izata suntha xaafishe deedayssi beettes

Mashinezi beettishe deees ha mashinezikka aaza mashine gidin ereto naagikkokka gede baggara karetha gididi ha baggara qasse booththa gides ha mashinezikka asoa issupus bessappe hara bassa gagganas maaddizayssakko

issi naazi ha be duunaza doydi keehi daggammidayssa malidi nam7u kusheza pure dhoqu istidi aazi gishe de7eze gizayssa gidikko iza lanqen xaafettida xuufeza mala digital payda gidi iza ha bessishe deees

issi maca dizaara waraqaataza oykkada ha bessashe dawus ha nayakka keehi ufayettashinne keehi miicashe eqqada dewus naykka kushezan dumma dumma waraqaatada oykkada dawus nayakka ta beyishin guutha tamare naya masatawus

issi macaya be ayfeza bolla manaxire woththidara kusheza dhoqu histidi ha baggara gede bessishin iza bollara ha beyashe dawus izi achchenka dumma dumma mashinatinne hara miishetikka uttidayssi beettees ha kusheza dhoqu istida asazi beettoagikkokka kushe xalala beettees

Daaro kawo oththancha getteti maalizaytti ubbaykka issippe deiishe dettes hayttika ubbay uffaetishene be kushshe dhoqqu ooththidi tophphiya banddira kushshezan oykkidi dettes izzettappe gede guye baggeraka dumma dumma maatatika miththati cillilidi bettosona.

Issi kawo oosanchchazi haa be'idi haasa'ishenne ha asasi be qofaza aaththishe de'es. Ha addezaskka ayfeza bolla manaxirezi de'es. Addezikka hu'eza bolla booththa qoope woththidi kushen qasse mayke geetettizayssa oykkidi izarakka haasa'ishe dizayssi qoncceko.

Daro kawo oothanchati issippe gididi uttidi de'eetees. Ha kawo oothanchatappeka gede baggara issi addey izeta giddon aadhi eqidees. Ha asatika gamo boncho mayo woyko dunguza gizaysa mayidi ubbayka ha uttidi be'ishe deetees.

Asati issipe shiqidi utidaysa besishe de'es ha asataska izeti tida oydezikka qase botha oydetakko izetappe gede guye bagaraka duma duma mishati lo'izayti betishe de'etes ha asatappe darotika huphezankka bo'atizaysako.

Nam'u asati ha beettishe deettes. Ha nam'u asatappe issinozi qasse tophiya kawoza geetettes. Issineekka maca gidada izis huphezikka keehi lo'izayssakko. nam'atikka miicishe deettes. Issi addezi tophiya kawoza dokitore xaqilay ministir Abi Aymede geetetti xeeysettes.

daro haw oosancha gididayti issife eqqidi deettes a izatappe nam7ati maca gidi deishin he macatappe issineya qasse ayfeza bolla mana xire ooththadus he addetappe issi addezas huphezikka bo7attizayssa gidishin gade baggan issi addezikka qasse misile hara asata denthana giigettishe deees

Nam'u asati beettishe deettes ha nam'u asati issinaya maca gidishin issinezi qasse addezakko he addeza lanqen qasse tophiya bandilay dees addezikka indeykka miicishe deettes addezikka itoophiya kawo xeqila ministere aabiyahi mede geetetti xeeysettees.

Alanam'u kaho oosanchati eqqidi ha beyishe deettes ize ta kushshezan qasse edzdzo maliza booththa miishe dees ize ta guyezan tophiya bayndedaykka qaaphetidays woykko kaqetidays kabeettishin qasse nam'u asata misileykka kaqetidi beettishe deees.

Issi adde dizayssazi ha eqqidi be ishe deees haaddezas qasse ayfeza achche woykko ayfeza lanqen woykko buuchche geetettizayssazi dolides uphesekka izas bo'ati bizishe bessees addezi kushezan qasse iza koosheza dhoqu histiza miishaza oykkidi izara haasayishe deees.

Issi naadizayssazi be hupheza nam'u kushera oykkidi cannaqetishinne keehi garamettishe dees iza bolla qasse booththara xaafettida xuufezikka jermaniye beeti wusti diqatilenepe xinbaachcho wondoch medale giidi hessa gidi jermane giddon keeththa giddon bena iita ooththiza asata gidi bessishe dees.

issi wolqama shuchchay eqqidi dees ha shuchchaza bolla qasse nam7u mithati eqqida ha mithatikka koronte mitha takko izata bollaka dumma dumma biratatinne shuboti qasheti de7ishin izata giddora qasse korontezi nuus eexana malakka bidayssi qonce gididi bettes

issi naya gede baggara uttidishe izi achchera qasse issi kume woykko booththa kume afala maydadezikka uttidi dees izetachen qasse misile maliza pootosikka aype bolla mana xere woththidayssas gede be ishi dees izetikka issi ginbe wolqama giddozan uttidayssi koncekko

daro asati issipe shiiqidi eqqidayssa bessishi de'ees ha daro asatappe issineti woykko nam'ati dunguza mayoza maydikka izata giddon eqqida izata giddon aadhdhi adhidi asatikka be hupheza bolla qoofe woththidayssi beettees

daro kawo oosancha gididayti issipe eqqidi de7ettes ha kawo oosanchata giddonka heedzdzi woykko oyddu macati deishin seka attidayti qasse indetakko issi adde dizayssazi macayokka gede oykkishe deees izetappe ha baggara qasse wolara deiza booththa miishazikka beettees

issi booththara oosettida ginbey dees ha ginbezan gede baggara asati hamettih deettes lanqera lanqera qasse ubbatikka iza bolla uttidi gede be komputerezakka be ishe deettes izatappe izati izan deiza bessazikka soozi keehi lo7iza bessakko

Salaphezasa bolla daro maxaafa qommoti uttidayssi bettishe dees ha maxaafatappekka nuni nababizayssa gidikko dumma dumma eratetha woykko daro edatetha ekkanas dandawoos gede baggara qasse dumma dumma ginbetikka deizayssi bettishe deees.

Nam'u asati beettishe deettes ha nam7u asatappe issinezi adde gidishin issineya macakko ha macayakka qasse tophiyappe gambella geetettiza zooneza woykko kililezappe yidarkko he gambeleppe yidagakaa gaasoyka azas gadina nayakka karethakko.

Issi adezi kawo osanichcha gididayisaz eqidi ha beishshe dees ha adezikka mayikke getetizayisazan woyikko iza koshez dhoqu gidi hara asas setetana mala izara hasaishs deishe kareththa mayo mayidi deizayisakko

Polisey woykko daanna geetettida bulla mayo mayda asati issippe uttidi ha be7ishe deettes. Ha satikka biirizara waraqataza bolla xaafishe lastiqa odeza bolla uttida. Izata giddon qasse issi issi asatikka eqqidi ha be7ishe deettes.

Issi kaameza bolla wotadereti keydi hamettishe deettes ha wotaderekka paydoti oydatakko oyddatappe issinozi gede sinthe baggara utti dishin heedzdzati qasse ha guye baggara deettes ha heedzdzatappe qasse issinozi eqqidi deees

Issi adde dizayssazi ha eqqidi be ishe deees haaddezikka qoodheza bolla bena bessiza woykko bena malatiza miishaza dancoza qoodhe bolladanne be dabbuzan qachidi pude bagga hupheza bolla qasse qoofe woththidi izikka izara hamettida kaamezikka gede bagga eqqidi dees.

kawo osanchati issife gididi deettes izeta giddon issi wottadere be huphe bolla qoofe woththidaytikka deettes izetappe qasse issi wotare dizayssazi be bolla tophiya bandiraza qachidi muule bollazan qachidi ha be'ishe de'ees

kawo oosancha gididayti issipe shiiq uttidi xarapheza bolla waraqataza woththidi he waraqaataza bolla qasse bi'irezan xaafishe de'ettes ha baggara qasse issi gita addezi karetha mayidayssazikka be komputereza giddon be'ishe de'izayssi beettees

Issi bilxigina doretiy giza malataza asati oyikidi woyikko gisiteza waraqataza bola xafisi oyikidi ha besishe detest ha asataka ubbay issippe shiiqidi hesa qalaza issippe be gizayisa besetes.

Kawo oosanchchatti issippe gididi de'ettes ettikka azi ooththizi gizayssa gidikko issi xaraphpheza bolla uuttidii asati imiza qopaza waraqataza bolla bidii iza xaafishe ha beyishenne hizigidii sii gidii de'ettes

Kawo ossanichati issippe utidi ha utidi beyishe dettesi ha kawo osanichatika amanno awati gidini ubbayi issipe detes he amano awa woyiko ortodokise awa getetidayisaz ba kusheni masiqaleza oyikid ha utti detesi

Asa bootha mayidayti issippe haa yishe de'etees; ha asatikka be hupheza bolla ubbaykka cilil'o qoobe woththida; asati awa bizo gizayssa gidikko miththa puute tokanasinne iza biitan tokkanas xaasazan yegidi iza ha ekki yishe de'etees.

Issi addezi ha be'ishe dees ha addezikka kawo osanchchako izikka kushen bi'ireza oykkidi xarapheza bolla qasse waraqataza woththidi xaafishe dees addezaskka ayfeza bolla manaxire geetetizaykka dizayssikka keehi beetishe de'es.

Nam'u asati issipe de'izayssa bessishe de'es ha nam'u asattappe gede baggara de'zayti oyketi de'ishin ha baggara de'o addezi qasse be achcheza keehi doyidi ufa'etishene miicishe de'es izaska qasse hupheza bolla gita booththa qoobey beetishe de'es.

Bami'u asati issippe uttidayssa bessishe de'es. Ha asatappe issinozi be dunguza qoope hu'eza bolla woththin issinozi qasse kessidi woththides. He qoope achchenkka qasse pamppazi de'izayssa bessishe de'es.

Oyddu asati issipe uttidi muusa wogaza woykko muusa hanoza bessishe de'etes ha oyddu asatikka dumma dumma kaththata be sinththezan woththidi leemisos daabbota, abkaadota, ushsha qommotanne hara harata issipe woththidi mishe de'etes.

issi maca dizaara eqqada ha beyashe deawus ha macayakka hopheyt kezarakka keehi lo7izarakko izappe ha guye baggara tophiya bandira geetettizayssazikka bettey ha bandiraza bolla beettiza medhotikka zo7o celilonne toocetakko

Daro asathi issippe shiiqidi de7izayssa bessishe de7ees; ha asathikka kaasanchcha malizayssa gididi issi denbbazan uththidi ha be7ishe de7eeththes; izethappe giddon eqqida addezi be kushezan mobaaleza oykkidi izarakka hayththaza bolla siyishe de7ees.

Daro dansanchatinne yethanchati issippe issi mala may'o maydi guppishenne keehi ufe ettishe deettes isetikka be booththa may'o woykko qammisa gitittizayssaza maydi bollara qasse booththanne zo'o goosseza goozidi de'ettes

issi oosancha deizayssazi be achche doydi ha be ishe dees haaddezikka be kusheza ha sinthen woththidi ii bata qaataza bollakka xaafishe dees haaddezappe gede baggara issi addey beettishin ayfesozikka beettenna

daro asati issi bessezan shiiqi uttidi deizayssa bessees haasati utethaza san gede be ishenne aykkokka izatas haasayizas baynda shin ubbaykka issi bessezan uttides izata sinthan xalapheza bolla pampazarakka haaththe deizayssa bessees

daro kawo oosanchati issife uttidi ha beeishe deettes ha kawo oosanchati guba7ey woykko shiiqotetha geetettizayssaza uttidi izatas yootettiza qofaza ezigishe deettes izetappe issi addezi qasse duge ha kilile woykko nu dere kilile aysso ayssiza addezakko

nam7u asata woykko kase aadhdhida asata misiley beettishe dees ha misilezakka qasse ha baggara issi indey deishin gede baggara qasse issiyadey hayle sillase geetettizadezi be qoofezara beettishe dees izeta gidon aggikkokka izeta nuni qoppana mala izeta misileza hidi bessishe deees

issi adde qoofe woththidayssazi woykko hubeza bolla qoofe deizayssazi kushezan mayke geetettizayssaza oykkidi izaara haasayishe deees ha addezikka be duunaza duydi izi aaza haasayizayssa gidinka eretena agikkokka ha beyidi haasayishe deees

asati issipe shiiqidi cilil7o wodo woykko cilil odafoza issippe qanxishenne izi oykkish de7ettes hadafoza qasse azara qanxio gizayssa gidikko maqase geetettizayssazan qanxishe gede guye baggaraka dunguza mayza asatikka issipe deettes

meeththa woganne ushsha woga bessishe asati issipe deettes ha ubba asati issoy issora siiqidi issifetethan daro asati issi bolla mizayssi keehi ufaysizayssakko iza ti miza kaththazikka dumma dumma muuzetanne haaththata hara ushshataka gididi issi bolla mushenne miishe de7ettes

issi adde dizayssazi be kusheza dhoqu istidi ha ziqi istidi be duunaza doydi haasayish dees haddezikka oona geetettiza gizayssa gidikko itiophiya kawo xaqalay ministire abe aymede geetetti xaysettidi erettida kawozakko

Issi dembay betes ha dembay gidon cora asati Adey machay gede bagara shiqidi de'etes izetappe gidora qase keshay betes ha biratan keshetida gidora qase asati izzeta sunthazaka xapishe dizaysi betes.

Nam'u besan shagetid de'iza asati betishe de'etes , ha asatika waraqatazanne dumma dumma mishaza oykid issipe utidaysa besise de'es.ha asatappeka gede bagara maatataila mauthati issi bolla cilli'id betes.

Issi macay dizara kushezan yabana oykada tuleza qolashe de'aws ha yabanazika qase ha tukezika azappe azappe oosetide gizaysa gidiko ayfe tukey oosetidaysako izaka bootha sinen qolada haa besashe daws gede bagara qase cake woylo getetiza tooceti ekida be burcukozan beetes.

Issi suqqe woyikko asati izza giddonni shiqqid dizayissa besishshe de'ees.haa asati nam''u bessanni shagetidayiss qonccekko .izettikka azii oththin eretonna agikoka ubbayi issippeteththan nne be siqqoteththanni keziddi issi bolla de'etees.

Issi biro getetizaysaxi de'es ha biroza wolqama gimbezagidon qase asati woyko kawo oosanchati uttidi de'izaysa besses izetika azi othizo gizaysa gidiko sime kardeza woyko karde getetizaysa kesishe issoy issara gagethana madiza mishaza kesishe deetes

Issi adde dizayssazi maxaafeza woykko waraqateza kushen oykkidi izan xaafishe dees. Izettikka iza bolla uttida oydezikka zo'izayssako. Aazi ooththizo giza gidikko izetas yootettiza qofaza xaafishenne keehi ezgishe de'etes.

issi bessazani asatinne daro miishati issipfe shiqri deezayssa bessishe dees izata giddoppe qasse uttada naya be hohpheza bolla yanxila geetettizayssaza tolada kaththata woykko dumma dumma bambare qommotaka bayzashe de7awus

Kaassanchati beettishe deettes ha kaassanchati issi gita dembazan de7ettes ha gita dembaza giddon qasse kuwaase shocana giidi izetti gede woththishin kuwaseyakka gede haakadadeyawus izetikka kaassancha geetetti xeeysettiettes.

Daro asati issi bessan uttidi gede be ishe deettes hasatikka ubbaykka macata gidishin ha macatikka lastiqe oydeza bolla uttidayssi beettishe dees ha issi bagga gede baggarakka izatas tamarsishe woykko qofa imishekka deeza issinaakka eqqada de'awus.

Issi edde dizayssazi be kushe dhoqu histidi deshin sekayti qasse keehi ubbaykka ufayettishe deettes aazi ooththizo gizayssa gidikko izeti be iza telebishinaza giddon qasse kayiza kuwaaseta asati gooleza oykko muurutaza demmin izetikka isa beyidi keehi ufayettishe deettes.

Issi denbazan kaame dizayssi beettishe dees hakameza giddon qasse asatikka caanetti uttidayssi beettees izikka isara biza ogezi aspalatay woykko ginbetti oosettida ogezakko hakamezi nuna issi bessappe hara bessa efanas maaldizayssakko

Daro asati issipe shiqieqqidi booththa afila maydi macati issipe beettishe deettes hayti ubbatikka aazi malizo gizayssa gidikko ammano nayta malettes izetikka ortodoks ammano gidizayssi eretidayssakko.

daro asati issi bessan shiiqidi deettes haasatikka aaza shiiqidakkokka eretonaagikokka ubbay siiqotethanne issifetethan deezayssi dees haasatappe pude bolla baggara gita ginbezikka beyttish deees

Issi demba betishe des ha dembaza gidonha bagara dhoqa besatine ziqa besati issipe deteshe ziqa besaza gidon daro asati issipe shiqidi de'izaysa besishe Des ha asatappe ha bagara qase gede izeta misile denthiza hedzdzu mithati eqidaysat betes.

Nam'u bootha mayo mayida adeti issippe gidid equshe de'etes, izappe issinozas kushezan kushe saatey de'es. Nam'atika issino isdinora kushe oyketidi issinozas huphezi woyko isikezi gitako issinezasi qase bo'ako.

Asati shiqiddi issi demibazani deetesi ha demibazani asati azi ooththizo gikko kuwase shock hishshenne kaishe deetesi izetappe gede guye baggara issi adezi dizayisazi be sudheza oyikkidi qumippanneza ha kesishshe deesi

Issi machasa dizara dhoqu gada ba kushe nam'u kusheta bolla dentida ha eqqada michashe de'awsu. Ha kushezan qassi mobalezaka oyiqada keehi lo'izaroko. Izi hupeza bollika qassi issi boththa qoobe dees. Ippe guye bagaraka qassi biratara qashetida qashetika beettishe dees.

Nam'u macatti be aachcheza doyidii ha beyishe de'ettes ha nam'u macatappe issiniya qase huupheza bolla qoope woththadus issineya huphpheza bolla manaxire getetizayssa woththadus izetappe gedde guye baggara ciillila miiththattikka de'es.

pudde bolla baggara booththa woykko shaara maliza miishati deettes garse denbazan qase dhoqu gidi beettiza gita zumay beettishe de7es ha zumaza bolla dumma dumma maatatinne mithati cililidi bettetes

issi dunguza mayda addezi ekkidi be qoodheza oykkidi ha beyishe dees iza achcharaka dumma dumma dunguzati edzdzo malizayssa bollazakka kaqeti deettes he gede baggarakka qasse izappe guye baggara dumma dumma mithatikka ha baggara qasse daro xuufetikka beettishe de7ettes

issi addezi ha baggara itophiya bandidaza bolla puda yeggidi behohpheza bolla qofe woththidayssazikka beees gede baggara qasse nam7u macatikka miicishenne issippe oykketidi shuchchaza giddon izeti ekkidayssi beettees

booththa mayda asati issife shiiqi eqqidi haaththey piissara duge wodhdhizayssazan biidi kaa7ishenne ba kusheza dhoqu istidi be ishe deettes he haaththezappe gede baggaranne ha baggara dumma dumma mithatikka beettifi deees

issi maacca dizaara ha beyada eqqada de'awus ha macayakka keehi ufaysizaronne tani beishin tana keehi lo'izarokko yiziska qasse gammo dunguzazi qoodheza bolla deyin ha macaaka giigada giigada eqqada ha beyashe de'awus.

issi aaho denbay deees ha denbazan qasse ichachu asati issippe de7ettes ha ichaachu asatappe qasse issi addezi kuwasoyo ekkidi sekaytas tani immikke kuwasoyo gidi be shocishe dees guye bagga qasse cililo ma may7idayssazikka be siidheza oyqqidi eqqides

Maccati uttidi tamaare nayta sunththa mazagabizayssa woyko xaafishe de7etes ha maccatape issi maccaya be aypeza bolla bana besizayssaza woykko hara misile bessizaysaza be aype bolla wothada be7ashe de7awus gede baggaraka zo7o mayo mayida nayti eqqida.

Daro asati shiiqidi dizayssa bessees, ha asati nam7u sohon shagettidi deizayssa bessees.baggati eqqidi dizaysa bessishin baggayti uttidi dizaysa bessees ha uttidayitikka qasse waraqaata xaafishin eqqidayti iza xeellishe de7eetes.

Assati isssi bolla shiqi uttidi assatu sunitha xafishe woyiko mazigabishe dizayisi betes gedde baggara issi macasi utidara sunithaza xafashe sekayiti qasse ubbayi eqidi izata beyishe detesi issi adezi be ayifeza bolla wothidi gede beyishe dessi

Daro asati woyiko tamare nayiti issippe utidi ha be,ishe de,etes ha tamare nayithappe isinoza xalala utidi pude eqida nayita be,ashe dayis izata sinthan qasika kompitere giza mashinezika xarapheza bolla utidayisa besees

Asati xarapheza bolla uttidi ha xaafishe deetes he asatappe qade issiniya macako eta gidon qase issi adezi eqidi ha beyishe dees eta sinthen de'iza saxineza bolla qase izika gordetides Giza xuufey botharaka xaafeti dees.

Asati issippe shiiqid de'izaysa beses, ha asatappe utidi de'izayti qase eqidi de'za asata suntha aydi (ID) getetizaysa woyko national (nashinal) id,woyko deretethan bena besiza onatetha iZet bena besana iza ekana giidi xaafisishe de'etesi.

Asati gede baggara macatikka addeti giidi issife fiiqidi de'eettes ha asatanne ha addeta aazas deyi dogidayssa gidikko be sunthaza xaafisanassinne be suntha izati yootana mala yiidi deen issi macakka uttada izata xaafashe de'awus.

nam7u macati ha baggara uttidi deettes ha nam7u macata giddoppe issiney uttada sekari suntha xaafashe deawus wosta xaafazugizayssa gidikko sekara be kushe zara biittaza woykko ashara getettizayssaza immashe woykko benatetha erissana mala gaada bessashe de7awus

Asati iisipe uttidinne eqqidi deizayssa bessishe dees ha uttidi deizaddezi be komputere geetettizayssazanne tamare naytazakka xaafishenne mazgabishe deees hano baggan qasse biittazan waraqataykka buuthidi beettizayssi deees.

Issi adde dizayssi duge ziqqi gidi waraqataza bolla xaafishe dees gede baggarakka qasse asazikka ziqqi gidi bena be ishe waraqataza bolla xaafishenne uttidi diizayssi qoncekko izetappe gede baggara dumma dumma aho mithatikka beettishe dizayssi qonce gididi dees.

asati edzdzo mala kessidi woykko issife shiiqidi guutha naytinne gitati uttidayssa bessishe deees izeta sunthaza qasse uttada issi naya xaafashe de'ishin issi addezikka ha baggara gede izo maaddishe deizayssi beettees

asati issi denbaza giddon eqqidi ha dishe deettes ha asata giddon qasse issi aawuzi keehi cimmidayssakko gaasoyka izi cimmidayssa hupheza bolla qoofe woththidi kallorakka izi gufeti hamettishe deezayssi beettishe de'ees

macaya uttada indeyo xaafashe woykko izi sunthaza xaafashe de7awus izakka aazas xaafaze gizayssa gidikko indiya be oonatethi dereti bolla beettiza be sunthazakka izi immana mala deishin gede baggarakka asati eqqidayssi beettees

Daro kuwase toho kuwase kasanchati issipe shiqidi utidaysine eqidaysi gididi detes ha asati ka'da ka'anape sinthe woyko ka'anas gidi gigetishe ubayika issi bola utidi ha missileza xelidaysi qonc'eko.

Issi wolqama tamaare keethay beetishe de'es; ha tamaare keethezan qasse daro maccatinne addeti gididi denbazan eqqidayssa besiishe de'es; gede bagga qasse kifilezaska do'a gidin kifileza lanqenkka qasse miththatika betishe de'izayssi qonceko.

Gashe naythi issi dembbazan keyizi isipporththe ooththishe de7ees; izethakka isipporththe giththi zayssiza oothisishe ha baggara sinththera izetha oothisize addethizikka be kusheza pude dhoqqu gizi denththishen izethikka be kushe dhoqqu ooththidi denththidi izaaza ooththishee de7eeththees.

Issi denibay betes ha denibazan qase daro asati de'etes ha daro asati onate gidayisagidiko kasanichatako ha kasanichati ku'ase kasanichata woyiko toho ku'ase kasanichatako izata bolla qasi shupora qashetida qashozika betishe de'es

Daro asati issi bessezen shiiqidi de7ettes haasatikka oonante gizayssa gidikko too kuwase kaassanchatakko isatikka issi bolla shiiqidi wostidi goole gelsidi muruta demmandon giidi issipe haasayishe de7ettes.

Asati issi bessan shiiqidi ginbeza bolla oyddati kaydi be kusheza dhoqu isti de ha bessishe de'eettes gido attin izeti izan eqqida binginbeza bolla nam'a paydo heedzdzanne paydo nam'ay xaafettidi beettizayssi deees.

nam'u asati eqqidi issipe de7ettes issi addezas huphezi beettenna hiphoy beetto nadeza qasse ha baggara deizadezi goozi oykkidi gede iza be ishe dees he gu7era dizadezaskka hupheza bolla zo7o qoofey beettishe deees

daro kaasanchati issi dembazan eqqidi deettes ha kaasanchatikka ubba issippe guppishinne waassishe woykko dhollishe be duunaza doydi ha be ishe deettes ha kaasanchatikka ubbaza bolla izeta malabessiza paydoyka bettishe deees

Issi aahu denbazi beettishe deees ha aahu denbazan oyddo asati deettes oyddu asatikka kaasancha malettes izetikka qasse aazi ooththo gizayssa gidikko issi ade dizayssazi izara izatara kaa7ishe issi bolla izis metoy medhettin iza mitha bolla haa7e tookkidi ehishe eettes.

asati isforte ooththizayssi woykko tokkando getettizayssaza ooththiza woykko wushu izoti getettiza ooththiza ispoteza ooththishe deettes xuufezikka aazi giza gizayssa gidikko izatappe pude bissinoti bollaqa idi issinoti gaasse wodhdhi di gizayssa beishe dees

Issi adde dizayssazi keehi meicidi be kusheza dhoqo ooththidi ha beyishe deees iza lanqenka qasse iza sunthaza yootiza xuufezikka booththada xaafettides hessika gita woththancha hayle gebre sillase giidi iza sunthaza yootishe deees.

Nam''u miishshati issippe dettes,izetta achan qase bii'irre massattiya gede baggara qase masettidi detees,ha miishshati moballe masattiza miishshakko,issineza bolla dumma dumma hezhzhu bollara diza kareththa bettishe detees.

Issi bessazan tama eexizayssa malidi koronteti poo7isho de7ettes, ha koronteti omarsa omarsan nuni iza poo'ora hamettidi oosota ooththana mala nuus maaddizayssa gididi ha'i bessishe deizayssatappe go'azappe issi nozakko.

Issi maqase geetettizayssazi beettishe dees ha maqasezikka aazas goeze gizayssa gidikko dumma dumma miishata qanxanas maaddees hara baggara izi daro wode goyshe beettizay asata ithike bollappe denthanawoykko buuche geetettizayssaza qanxanas maaddees.

waraqaata malizaytas qasse xeeroza bolla malay woykko dumma dumma malay deizayti deettes hessatikka karethati cililati tooceti zootinne booththati gididi gaxezan deizayssi qonce gididi beettes

issi maca dizaara be kushezan issi maashinaza oykkada de7as ha maashina oykkada diza macaya keehi lo7izaronne keehi malay deiza indoyokko ha macayska huphezi huphezappe biidinne zokkozan wodhdhidi duge laalettidi deees

Issi wolqama kaamezi ha guuye baagara dees gede baagara qasse yafaran eqidda haara kaametti deettess ha kametti assatta issi bessappe haara bessa eppanass madizassa gidishin izattasika maalazi boththaranne zoora izatta bolla bettishe deess.

Issi wolqama kamezi ha yishe de'izays betishe des ha kamezappe qase gede bagarakka zo'o kamezi de'ishen ha kameza gidonkka hara asikka utidaysi betena ha bagara qase bitazikka kehi lo'izaysanne ginbetida besakko

daro asati issi bessan shiiqi deeizayssa bessishe dees ha asatappeka issi issineti katetha qofekka booththa qofe woykko salo medho qoofeza woththidaytikka deettes asati issife gididi ha yeettes attin azikka iyati ooththiza miishi baawaasse

Asati issi bessan shiiqidi deettes hasatappe gede baggarakka kaamezi bettishe dees daro kaameti issi bolla uttidaysska qonce gidishin hano baggara asati eqqidi ma'oo asati shammana mala may'oza kushen eqqidi bessishe deezayssi qoncekko.

issi zo'o kame beettishe dees ha zo'o kaamezi bollara qasse poloshite woykko may7o malizayssazan goozettidi dees izas qagase guyera shubo iza bolla qasheti deyshin issi addedizayssazi haaththeza yarkanera caani ehidi izan gelsishe de'es

issi gita katamasa giddon nam7otora hamettisa kametinne gita kaametikka deettes he kaametappe hara baggara qasse soome doosa gidida halatikka caannishe deettes asazikka qasse gaare bolla woththidikka madabararaha xaanishe deezayssi beettes

Issi addezi nam7u toora deza saykile geetetti daro laaggishe haayyees izikka izan deiza denbazi keehi gita denbakko izappeka guye baggara issi addezi laaggishin gede baggara gita katamatikka beettifi de7eettes.

issi gimbettida bessazi deees ha gembettida bessazen qasse duma duma barzafenne hara hara michata gidittizaytey yiidi shiiqidi qanxettidi dayssi bettishe dees gede baggan qasse asatinne duma duma nam7u toora hamettida motore saykiletikka mithati beettishe de7wettest.

nam7u asati issi aahu dembazan hamettishe deettes haasatappe issinozi tamare naagi dishin issinozi qasse nam7u toora hamettiza motore geetettizaaro laaggana gidi guye baggara izo oykkishe deees gede baggarakka dumma dumma sohotinne asati hamettishe deettes

Issi adde diza isazi hayottidi yootishe de'ees, hinni baggara qassi issi maccaakka ba huphpheza gulletada de'asu, giddonka issi addey uttidi hayzo bashi de'ees. Ha adezappe guyye baggara tsaafettida tsufeka ayi gi giko issa gidikko Covide tammmanne uddufuna gidi tsaafettishe de'ees.

Astanagaje getetizayti woykon osancha woykon gathiza getetiza asati issippe mitha putteta oykidi ha besishe detes ha mithayka dantha geteti gamotho qalan xeyigetes issi adey hupheza bolla botha qope wothides

Issi wolqama katamay beettes ha wolqama zkatamaza giddon dumma dumma pooqe woykko ginben oosettida sohoti beettettes ha ginbetikka keehi lo'izayssanne ufaysizayssa gidishin izetappe ha guye baggarka giddora ogey bidayssa bessi shi deees

issi shuchchara walakettida biittay dees ha shuchchata giddon qasse nam7u asati gede hamettishi deishin ha nam7u asatappe gede baggara qasse wolqama ginbeyn oosettida pooqeti beettishe deettes ha pooqetappe qasse ha baggara issi mithayka berka eqqidayssi beettees

daro ginbe bessati beettishe de7ettes ha ginbetikka buro keexettishenne buro ginbettishe deezayssi qoncekko ginbetappe puze bolla baggaraka biratazi keydi achche malidi bollara eqqidayssi beettees gede baggarakka mithati eqqishe deizayssi qonceko

wolqama ginbeti hoykko daro ginbeti gedeya para namettidayssi beettishe deyeettes ha ginbetaska daro wulati karetidibettetes ha ginbeta achchin qasse issi addeykka eqqidayssikka deyshin ha baggara issi kaames gede simmidikka eqqidayssi beettishe deees

Gita wolqama katamay beettishe deees hakatamaza giddon haho pooqetinne dumma dumma ginben oosettida bessati beottishe deees haginbetikka taybetinne qoodettidi wuro nayssakko.

Heedzdzu asati issife eqqidi deezayssa bessife deees ha heedzdzu asatappe issi naya maca gidada be kushez waraqatata oykkada geze addetas bessashe dawos ha addetappe qasse issinozi keehi garamettidi be kusheza duunaza bolla wothidi ha be ishe deees.

Pooqey woykko ginbey oosettidayssi dees ha ginbeza bolla qasse dumma dumma koronte shubotikka qashettidayssi beettishe dees hano baggara biittazikka ginbera woykko simntora oosettidi bullidi beettizayssikka qonce gidishin shubozakka nuus dumma dumma koronteti izaraydi nuus eexxana maadizayssas qashettides.

issi soo giddo miishati issife gididi deettes ha soo giddo miishati oydeti dumma dumma iza nuni uttana maaddiza hara miishatikka gidin so wulate gede baggara deettes bollara micharanne dumma dumma miishatera soozikka ginbettidayssi beettees

Isi gita tamareso kethan woyko tamaresozan gashe nayti issi mala woyko yunifome getetizaysa ma'idi ha be'ishe detes ha naytape yelagati guye bagaraka eqidi be'ishin detes izata guye bagara qase kifiletine duma duma mithati betishe de'es.

Issi adeyi dizayisi ha bagara eqidi waraqata oyikidi deesi gede bagani qasekka maccatinne addeti ha iza beishshe deetessi ezeta sinthani qasekka xaaraphezi deesi he xaarapheza bola kehi loiza pudhoyi qoncce gididi beteesi

Issi tamarressoy betishe dees ha tamarressa giddon kiffilezzikka gedde bagarra de77ees ha kiffilletappe ha bagarra yafaradan tokettida gutha mithati gesha oggeti gedde effizy de77ees.

Asati issi soho shiqi utidi ha be'ishe detes ha asatika ubay aza be'ishe dizo gizaysa gidiko issi ade dizaysazi xarapheza bola ba kusheza wotidi mabayleza oykishe de'es izi oykishe de'ishe iza ubayika shiqidi duge xelishe de'etes.

asati issi bessan woykko issison nam'u asati giddon shiiqidi deiettes, ha asatikka be kompetereza giddon qasse aazi ooththishe deezo gizayssa gidikkon iza be'ishenne gide xellishe de'ettes.

Daro tamare nayti woykko gaxare tamare nayte malizayti issife uttidi xaafishe de'eettes. Ha naytikka astamarezi ha baggara beetto naagikkokka oydaza bolla uttidi issi oydey bolla oyddas oydas uttidi waraqataza bolla xaafishenne ezigishe de'eettes.

issi addey kume may7o maydayssazi ha eqqidi beishe deees ha addezappe gede guye baggara tukke geetettiza mithazikka keehi cilil7idibeettees ha tukkezikka qasse nuus aazas goyze gizayssa gidikko nuni maxidi iza haythazakka caddi uyana mala maaddees

issi maca dizaara anjeta kiyada ha be ashe dawus izi kushshezan cilildo ciish cilil7o malaliza dumma dumma miishatikka deettes ha miishatikka worqe geetettizayssinne woykko wanca geetettizayssaza oykkada hanayakka anjettada keyada ha be ashe deawus

Dumma dumma maxaafa qommoti issi bolla shiiqidi deettes ha maxaafatikka maxaafa keeththan nuni demmana maaddizaytakko izatikka nuna nuus tamare nayta woykko nuus nuni izata nababizayssa gidikko daro erateth izatappe demmana mala maaddidaytakko.

Issi shuchcha maliza biittay dees ha shuchcha maliza biittazappe gede baggara qasse tamareso keeththa gelosoynne kesasoy beettishe dees ha tamareso keeththay izara gelizassanu kessiza bessa wulazikka gordettidi deezayssi beettees

Daro tamare nayti issir ginbe bessezan woykko bullati ekkiza bessezan de'ettes ha tamare naytikka issoy issora gididi cugan cugan woykko tobishe issoy issora xaafishenne nababishe deizayssi beettes.

Issi tamare keeththay beettees ha tamare keeththan tamare naytikka baynda aggizayssa gidikko izeti iza bolla uttidi tamariza oydezikka issipe yafaran uttidayssi beettishe dees pude baggaraka qasse keeththaza woykko ginbezas ogezikka beettees.

issi na dizayssazi be achche doydi ha beishe dees haddezeska pude baggara qasse izi indo malizayssa gididi issi kesikka dadettidi oyddu dathati ha iza sinthaza bolla yegettidi deees izikka qasse mayke geetettizayssazan hasayana mala asi izas oykkidi bessishe deees

Issi macadizaara garsera katethaza may7ada bollara booththaza may7ada ha be ashi dawus izikka be korojoza be hashe bolla aaththada eqqada be ashe dawus hanay akka qasse aazi geetettazo tamare naa geetetta erettawus izikka izan tamariza kifillizikka beettishe de ees.

issi wolqamazi ogeza baasishe dees ha baasizayssazikka aazi geetethe duyzore giitetti xeeysettees ha duyzoorezikka issi woray deiza bessezan biidi he woraza qasse woy boshsheza duge baassidi demba kessishe de7ees

nam'u asati ogezan de'ettes ha nam'u asati qasse kaamey gedde baggara ha yiishe de'ees he kaameyo qasse nam'u asati oonante gizayssa gidikko tirafikey woykko maakinay asa tirfe caannonna mala naagiza addezakko

Issi wolqama denbay beettishe deees ha denbazi qasse aspalteza woykko gita shuchchan ginbettidi oosettidayssakko ha ginbeza nam7uso shagida giddora booththa lee7e miishaykka gede bizayssi beettishe deee.s

issi wolqama doyzoorezi deees ha doyzoorezikka qasse biittata kaash ekki efidi haraso bessanas woykko hara bessa efanas maadizayssakko izikkauka baassiza meedazikka woykko denbazi keehi shuchchara walakettida denbakko

Issi dalga biittay deees ha dalga biittazan qasse asati gede hamettishe de'eettes hawugeta lanqen daro woratinne mithati issife deezayssa bessishe deees ha woratinne mithati issife deezayssappe attin gede baggarakka denbazan hara zumaykka birettishe deees.

Issi dalgga goyetizayssa maliza biitazan asati shiiqi eqqidi de'etes. Ha asata qoodaykka appune gizayssa gidikko izettikka ospunakko. Ha ospunati ubbatikka addeta gidishin he addetikka issippe shiiqi de'ishin gede izetappe guye baggara miththatinne dumma dumma keshati beettetes.

Nam'u asati isdipe eqidi de'etees. Ha nam'u asatape isdinozi bootha qoofe woththin issinozi qasse musilime woyko musilime amano aawatako izas qoofezika malizay. Izeti aazi oothi gizaysa gidiko be kushe meecetishe de'etees.

Issi bessan biratati deettes ha biratata giddon qasse haaththay nuus kaana mala maaddizayssakko izappe gede baggara qasse goyettida bessati woyiko biittati deishin he biittatappe biratay ha baggara dishin gede hahora qasse uuthatikka issipe deejayssa beses

Daro asati issife shiiqidi deettes izetikka eqqida bessazi ginbettida bissata bolla ubaykka shiiqidi eqqidayssi beettees he asatappe qasse pude baggara daro dhoqa bessa zumatinne izeta bolla de'iza mithata bessishe deees.

daro asati issipe shiiqi uttidi woykko eqqidi hamettishe deettes haasata giddoppe issi sineti be qodezan qasse mayoza qachidi deettes izettappe gede baggara ginbeza bolla mithatikka qasse qashettidi he mithata giddora izetikka ginbeza ooththishe deezayssi beettees

booththara xaafettida xuufezikka aazi gize gizayssa gidikko arbsmince wuha iiarba mince nacural hispiringe wotere giidi xaafeti shidees hessa gussayka oyddu tammu pulto haaththa giidi izakka bessi shideshin gede baggara gita zuumatikka beettishi deettes

Issi cilill7iza beettaydide ishe dees ha cilil7iza biittazikka daro maatati beettizayssakko iza giddon qasse nuni haaththa izappe duuqana maaddiza miishazikka bomba ginbe geetettizayssazi dees iza bolla shubora kishettida kishotikka bettishe dizayssi qoncekko.